umusetsa wihale hulyato hungachi alihutimila hulyato hungachi nga wawambileho ilyato nenga umwene alihungachi uhm alihutimila hulyato

Umukasi imikile mu zimwanyi, zimwanyi zatooba zindi zimbisi gamatu gene ge zimwanyi goosi galinga ibintu bya green biti zasozana zatooba izisinga bugaali

kamaato kali khumetsi kamaato kali khumetsi kamakali ni tsinzu tsindayi tsiliawene mushirimba kametsi kali aasi esi kamaato ako kali ni tsinzu tsimiliyu.

Basubuzi bali mu zi'nyanye matofu, green pepper ,carroti bali mukatale bali kutundu gabbage, bali kutunda biitu bye kudya.

kama'duka, kama'duka, kama'duka kali mu'shirimba mu'senta kaa'kulisa bi'domolo, soda, i'bindu bi'kali busa ka-ka ka'limu a'bandu

Umusawo alimwidwalilo awambile shinayu shesi batamo balwale shesi i.. shi mask ... Shibumbamafu imunwa, ashiwambile.

zimotoka zingali zili mushirimba tsetsule mutawuni zezule mutawuni nibabatu bagali bezule mushirimba banji tsetsule mushirimba abandu betsule

Kadidi kali ku kurismas turi ku kyisaala ki mikileko kalimo ikala ye bibinzali ni kala yegamatu kamaliyako imunwa yi kimikile kalikusilila

Baseza babili bali mu bali ku lyaato balikuvuba balikukuba gimigango gyawe balikwinyayila ku lyaato kungaji bali kulibumba lyawe bali kutabulana.

Eha baseza babili bali kujendela kulyato bali kuloba zinyeni mulyato bali kujendela kulyato nenga bali kuloba zinyeni mumezi baseza babili bali ku kuloba zinyeni mumezi

umusaani asutile kamatore ali hukabirisa hulugudo isi imotoka ili nibabandu baliwo baakali bali hukabirisa isi imotoka ili mushirimba

Umuseza emikile ali kusomela ku bitu bye gamezi, ali kungona bitu byewe ali kugwata ijaketi ali kujendela kumezi kutulo.

abana balikudima zindimo mukisawe bali bane basinde, basinde babili imaso babili inyuma bagwatile zitishati

bisaala bili mushisali binji biryo, bilimushisali bikali bilimu kalitusi binanu byosi byayitsula mo bilimo bikali busa bili mushisala momo byayitsula momo

Umuseza atele inyeni mumezi umuseza ama kuloba inyeni mumezi ali kujitusamo mumezi ama kuoba inyeni sahazi alikujitusamo mumezi umuseza amakuloba inyeni

Libaale lili zinzu zili hasi he lukungu zinzu zili hasi he lukungu ni gamato bagapakinga hasi hene helikungu

Zimwaanyi zatoba zili ku kisaala zatoba ni gamatu gayo ga green nenga baatu kebalimu da zimwaanyi zonyene nenga zamiliya. Zatoba zili ku kisaala zimiliyu dala zinda...

umukasi atele mayido kukyibo mayido madeke gali kukyibo gali magali gatyo agikasile kumeza mayido magali agikasile kumeza nenga gezule kyibo

umukhasi yuno ali muyafesi alikhunywa chai wewe nga amina ibindu byewe ibikholebwa muyafesi yewe mmh mulimu tsikompyuta tsewe ni bibindu ibindi nenga umwene wekhale khundebe khu

Anayu musindike alikuna musindike aliku... Batelewo boshagilawo bamutele kukawaya abantu balikweza nga bagula. Musindike alikukawaya abantu balikweza nga bagula.

umusani alihuvuga ipichipichi iyewe ali huvugila mubisaala kumumu kuli imaso inyuma walehele bumali nenga ahuvuga ipichipichi iyewe mbawo umundu wesi asutile ta